Ay toogo teren, ay toogo teren.

usmaan sonko premièr ministr ak senegal usmaan sonko.

Gerte buñuy saaf, gerte yuñuy saaf.

Lekk, lekk.